mooy jachère jachère boobu baax na ci suuf si parce que day noppalu pour au moins garab yi nekk foofu <breath> xob yi di <hesitation> di di ruus ñax bi di dee foofu <breath> di décomposer wu mu taw décomposer wu loolu ja enrichie mel ni tosal boppam suuf si day tosal boppam loolu mooy jachère nga bàyyi suuf si mu tosal boppam parce que yaa ko war a andi di tos am nga li ngay yóbbu delloo ko <breath> soo demee nga bàyyi ko mu noppalu benn at ñaari at su enkkee bëriwoo suuf ñaari at <breath> mêm tool yi ñu ñag au moins su nekkee bi nga xam ne daal too seen tool yëpp ñag naén ko seen tool yëpp ñag na ko au moins bàyyil beneen côté fi nga béyoon gerte ou dugub ou ñebe bàyyi ko mu yaatu mu noppalu loolu yëpp bokk na ci technique mbéy mi ci rotation bi parce que jachère <breath> bokk na ci rotation bi bàyyi ko mu noppalu mbéy bi nga deful foofu dara bàyyi ko mu noppalu parce que su soo ñëwaatee nga def fa leneen léegi nga toxal ko tam jachère bi toxal ko parce que da ngay am sa tool yëpp nga dagg ko nga ne lii kii la fay def lële ma def lële lële ma def fa lële ma def lële loolu nga prévoir ci campagne bi <breath> soo ko defee ba pare xamal sama mbéy mi fii fii la yem <breath> comme ça soo bàyyee mu noppalu bàyyi fi mu noppalu déwén nga def fa leneen bàyyi ko ba mu noppalu benn at at bu ne da ngay toxal su nekkee jachère ñaari at la <breath> nga bàyyi ko ñaari at bul ko laal léegi ba déwén fi nga laalul nga def fa leneen nga toxal tam jachère bi fële nga bàyyi ko tam ñaari at ainsi de suite loolu mooy jachère bàyyi suuf si mu noppalu benn at ñaari at ñetti at ça dépend loolu mooy jachère bàyyi ko mu noppalu bul fa def dara loolu mooy jachère
kon jaachère am na solo kon noppal <hesitation> suuf si am na solo ndax doomu aadama bi tam suy liggéey dafa war a noppalu <hesitation> comme dafa war a noppalu nit ki aussi <hesitation> bu xamee loolu dafa war a noppal suuf si <hesitation> te tam mu jox ko li nga xam ne moom la <hesitation> yelloo ci wàllu comme li ñu wax sànq si wàllu tos yi ak yu mel noonu monsiaur Pierre est ce que dafa am beneen façon tos boo xam ne bi mun na dundal suuf bu bokkut ak tos yi ñuy wax li nga xam ne mooy ndesitu tool yi wala neefere yi nga xam dafay jógee si jur gi am na beneen façon mun nañu ko am ngir mun a dundalaat suñu suuf si
bon tos boobu peut être dañu ne amandement amandement ñu ne la mooy peut être da ngay andi phosphatage de fond xam nga dañu koy andi pour nga defar suuf si ^phosphate yi moom day defar suuf si donc c' est que nit yi xamuñu ko bu baax xamuñu phosphate bu baax ñoom benn tos bi rek la ñu xam ay maanaam ndeset mbéy mi <breath> nga andi def foofu mais mun nga andi tam phosphate nga suy ko foofu mun nga ko suy fi nga xam ne daal sax da nga ko def jachère suy ko jaxase ko bàyyi ko noonu pour mu mun a dundal suuf si moom tam daénu koy def moom tam bokk na ci defar suuf si tos bi parce que engrais bi bokkul ci defar suuf si engrais bi moom day indi li nga xam ne daal directement garab yi dañ koy lekk directement <breath> mais phospahte bi du andi li nga xam ne daal kii bi da koy defar déedéet moom day defar suuf si fi nga xam ne fi ngay def sa garab <breath> def phosphatage bi mënula ba tax nga bañ a def engrais oubien nga bañ a bañ a tos déedéet loolu yëpp ñooy ànd yëpp pour defar suuf si mooy phosphatage bi <breath> mais ñun lu ñu lu ñu gën a xam <breath> mooy ndeset tool yi ay neefere jur yi lépp li nga xam ne ci tool bi la jógee nga jox ko sa jur mu lekk ba pare da nga ko war a buub <breath> delloo ko fi nga ko jëlee woon loolu mooy tos bi phosphatage bi tam da nga koy andi nga defar suuf si loolu moo tax énu koy joxe suy ko cratter ko pour mu parce que amuñu soo amee machine nga labourer suy ko nga labourer mun nga def ba pare nga bàyyi noonu phosphate bi mun nga ko sànni foofu ci àll ba pare nga bàyyi ko noonu def ko jachère dara moom suuf si rek lay defar
boobu fan lay jógee si état bi ñoom ñoo koy indi dañu koy maye wala ay fournisseurs ñoo koy indi wala dañu koy jaay
comme nit yi xamuñu ko bu baax am na lu ñuy jaay phosphate bi <breath> ci projets yi soo jëlee PAFA Extension li ñu am su projet ñebe yi soo ko amee at bu njëkk bi da ngeen am phosphate da ngeen koy jënd jaay leen ko donc ay huit sacs à l' hectare jaay leen ko nga daw suy ko ci sax yi fi nga war a def sa <hesitation> tool bi <breath> mais état bi day joxe parce que nit yi xamuñu ko bu baax su ko nee jaay kenn du jënd amoon na temps ay at soo xoolee ci village yi dañu doon andi ay tonnes ay tonnes bàyyi foofu mais nit yi daawuñu ko jël des fois dañ koy jël jaxase ak su énuy def brique tout ça duñ ko jël parce que xamuñu ko xamuñu ko <breath> mais su ñu ko xamoon dañ ci ni dimbale bu baax suy ko rek même su la joxee ay deux tonnes trois jël ko rek nga suy sa tool yi jël ko am na fi nga feneen daén koy jënd soo ko soxlawee da nga koy jënd <breath> fii nga xam ne daal béykat yi fii xamuñu ko loolu moo tax ñoom engrais bi rek la ñu gën a kii engrais bi ngay andi fii fournisseur su ko andee <breath> kenn du ko jënd loolu moo tax état bi des fois moo koy andi jox nit ñu pour ñu au moins ñu mun leen xam <breath> njëriñ phosphate bi <breath> mais feneen daén koy jënd soo ko soxlawee rek da nga koy jënd ni ngay jëndee engrais bi noonu ngay jëndee phosphate bi xaw ma saako bi ñaata la <breath> parce que mosuma ko jënd mosuma gis prix am loolu moo tax
est ce que loolu am na ci région bi ou si département bi <breath> wala phosphate boobu ñu koy <hesitation> jaay fii wala ñu koy jëfandikoo fii
non ñu koy jaay fii gisuma énu koy jaay fii gisuma mais ci cadre PAFA am na fournisseurs yi ñu koy andi <breath> parce que groupement bi moo koy jënd saako bi nangam la ci par close bi laay bokk premier at bi lii nga war a am lii nga war a am lii nga war a am kii day fay projet bi day fay <hesitation> lii yéen ngeen fay li ci des loolu doon projet bi da koy andi donc ku nekk énu jox la huit sacs da nga koy suy sa tool bi un hectare nga suy ko donc da nga koy jënd mais jënd bi projet bi day fay une partie yow nga fay une par une partie groupement bi fay une partie mu dem parce que benn at rek nga koy def soo ko defee ci suuf si day yàgg te kenn du ko def at bu nekk comme nu ñuy defee engrais déedéet soo ko suyee ren day yàgg foofu boobu la ñuy ne phosphatage de fond day yàgg
kon tey béykat <hesitation> bu ko soxla tey <hesitation> fan lay jaar ba mun see jot si wàllu phosphate boobu
effectivement su nekkee soxla nañu ko ñuy yëngu ci engrais bi dañuy yëngu ci phosphatage bi ñuy andi fii opérateurs yi ñuy andi fii <hesitation> ay fournisseurs yu ñuy andi fii engrais bi ku soxla ku commandé dañ la koy andil ku soxla phosphate rek nga jaar si ñoom <breath> oubien nga ñëw si ñun ñu jox la seen numéro nga woo leen mun naénu la andil phosphate daén lay wax prix bi parce que boobu daa nekkatul du nekk phosphate subventionné déedéet dafa mel ni engrais bi soo soxlawee nga jóge fële dem du nekk engrais subventionné <breath> mais engrais bi lu état bi lu mu subventionné am na quota commune bu nekk ñu jox la seen quota subventionné léegi ku bugg leneen affaire bi jeex na nga dem fële doo am subventionné peut être nga dem ci beneen kii <breath> mais comme phosphatage bi bokkul ci kii programme bi loolu moo tax soo koy am da ngay jaar ci <hesitation> privés yi nga xam ne da ngay génn circuit état bi pour nga mun koo am mais su nekkoon c' est subventionné <breath> mun nga xaar ba ñu andi nga jënd foofu nga dem yóbbu sa tool mais comme bokkul nit yi xamuñu ko même su bokkoon sax nit yi du ñu ko jënd xamuñu ko parce que yenn yeneen engrais yi énu bëri des fois du ñu ko jënd urée bi du ñu ko jënd énu koy jënd bëriwuñu surtout ñiy def dugub bi zone dugub bi des fois ñoo koy soxla ou maraîchage bi
kon monsieur Pierre am an solo di fàttali nag askan bi ñu ngi seen rajo muy Jabi Jula FM téeméer ak ñaar tomb benn kaddu gi di bàyyikoo fii si commune bu Thièl ñu invité nag suénu xarit di monsieur Pierre Badiate mi nga xam ne moo yor lépp loo xam ne dafa jëm si wàllum béy fii si département bu Linguère <hesitation> ci projet bi nga xam ne tam mooy projet ECHO ak Jokalante moom moo leen fi toogal si wàllu waxtaan yi nga xam ne daénu koy def saa su ne si wàllu rajo yi <hesitation> Pierre <hesitation> est ce que am na yeneen façon moyen wala yeneen façon pexe yoo xam ne tey <hesitation> béykat bi mun na ko def ngir waajal <hesitation> suufam <hesitation> ngir waajal nawetam bu bokkut ak moyens yi ñu wax nii
bon en tout cas waajal bi lu yi nga xam ne daal éléments yu ma waxoon énoo gën a fës ñoo gën a am maanaa ci waajal suuf si tos ko def rotation maanaam soo béyee fii gerte déwén nga toxal béy fi leneen oubien nga bàyyi ko mu noppalu andi phosphatage def foofu moom moyens yooyu yëpp moom la ñu gën a kii parce que yeneen moyens yi nga xam ne daal <hesitation> mun nga waajal sa suuf si ñun munuñu ko parce que su nekkoon <hesitation> ci tubaab yi ñoom lu ñu defaree seen suuf si mun na ji mboq mu taw rek ma ji mboq c' est que ñoom seen ndox bi dañ ko maîtriser parce que ci tool yi nga xam ne dañ koy arroser na arroser mboq ou ñax be mu màgg ma énëw labourer ko pour ma def engrais vert mu nëb ci biir man labourer ko mu nëb ci biir ma bàyyi ko mu nëb après ma ji mboq laay jënd mu dem ba toll beneen hauteur ma faucher ko jël gyrobroyeur dagg ko ba pare ma labourer ko bàyyi foofu ba mu nëb loolu yëpp bokk na ci defar suuf mais ñun fii amuñu moyens yooyu kenn kenn du ji mboq ba mu rafet nga dagg ko même sooy def ensilage maanaam élevage foog nga nekk un grand fermier pour def loolu <breath> mais su nekkee ay <hesitation> débouillé kat su nga xam ne daal amoo moyens mënuloo def noonu yow pepp rek nga soxla ci kii boobu <breath> donc moyens yooyu yëpp pratiquement ñoo am pour defar suuf ñun suñu côté bàyyi suuf si mu noppalu ngay toxal sa mbéy mi nga bàyyi fa leneen bul ko def tout le toujours toujours benn culture déedéet da nga koy toxal bul béy benn façon rek la nga diversifier kii bi yëpp loolu yëpp bokk na ci defar suuf parce que benn culture rek da koy épuiser soo ko defee rek da da koy gaaw a jeexal parce que beneen horizon rek lay explorer jeex na lu fa nekk yëpp day jeex finalement rendement bi gi nga xam ne nag gerte bi day wàññeeku at bu nekk loolu moo tax énu ne da ngay toxal
rendement bi day wàññeeku mais doole suuf si tam day

doole suuf si si doole nax a du doole maanaam physique maanaam ci ferñeent yi nekk ci biir énoo jeex énoo wàññeeku loolu moo tax ñu ne suuf si néew na doole parce que soo ko jiyee dara du la jox li nga soxla amul doole
jërëjëf Pierre waa xam naa ne <hesitation> waxtu bi mu ngi bugg a jot <hesitation> waaye béykat yi nga xam ne tey ñu ngi ñuy déglu béykat bu si déglu yaakaar naa ne war na mun a am pexe yoo xam ne tey daf koy lal ngir waajal li nga xam ne moom mooy nawet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal incha allah ndax fi ñu toll nii comme ni nga ko waxee am na ñu bëri récolté nañu am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci <hesitation> biir récolte boobu wante fii comme ni nga ko waxee fii mooy waajal bu am solo bi fexe nga denc say jiw fexe nga mun a defar sa matériel <breath> wante tamit <hesitation> suuf si nga xam ne foofu ngay béy tam li nga am si wàllu tos <hesitation> ci sa wàllu kër muy neefere yooyu nga fexe tam loolu nga delloo ko ci tool yi waaye suuf si tam di ko wuutal nga bañ a béy <hesitation> benn xeetu mbéy rek si benn place <hesitation> at mu jot loolu dafay yàq suuf sa loolu yëpp am na solo kon <hesitation> béykat bi su ko déggee yaakaar naa su koy jëfandikoo <hesitation> dana si gis loo xam ne li xëy na mosu koo gis wala mosu koo am ndax daawu ko woon def daénu doon xaar rek ba nawet bi yeksi <hesitation> ñu dem marché wuti jiw <hesitation> man di jiw mboq laa soxla ndax diw indi wu fi tey ay jiw wala jiw beneen façon laa soxla woon nga daw dem tam ci koo xam ne kii mooy defar matériel nga ne dimbale ma defaral ma sama machine yi keneen ñëw keneen ñëw ak ak yàkkamti yooyu yëpp <breath> dafay indi ay jafe-jafe Pierre tey su ñu la waxoon nga ñaax askan bi tey ci wàllu waajal nawet ak wàllu dundal suuf lan nga leen di wax
moom kay su ma leen ñaaxee rek poura ma wax leen rek toujours damay répéter yooyu man ne leen camapgne dañu koy préparer teel da nga koy teel a préparer fu mu nekk nii nawet bi <breath> waajal nawet bi commencé na dèjà commencé na <breath> parce que maa ngi jaay sama gerte maa ngi xalaat dèjà li ngay xam li nga war a béy ña ñaata hectare nga war a béy ren soo récolté rek après war nga xam ñaata hectare ren nga war a béy bul xaar bañ a ne ah su ma amee lii déedéet nangam laa bugg a béy <breath> est ce que am naa jiw bu mun a def loolu bu mun a couvrir hectare yooyu <smacks lips> non non aw ma ji bu mun a kii loolu <breath> donc fu may utee beneen quantité gerte pour ma compléter lu ma war a kii nga calculer nag xool fi nga koy amee gerte bu baax kan moo ñorle fii ñor bu baax nga xool leen xool gerte bi nga jënd ko <noise> teg nga ne ko lii laa prévoir parce que am na li nga ne prévision du ren dama bugg a béy dix hectare gerte lii laa bugg a béy nga arrêté <breath> mais au finish nga béy quinze am na lu tax nga ne damay béy dix hectare ren après nga béy cinq am na lu tax lépp am na lu tax parce que am na li nga xam ne daal <breath> mënuloo ko maitriser donc paramètres yu mun a permettre nga atteindre sa objectif léegi nga ko war a tëral nga identifier ko ay jafe-jafe yi nga war a identifier <breath> nga mun koo sóoraale régler ko bala campagne bi ñëw bul xaar ba campagne ñëw nga bugg a régler problème xeex da nga koy préparer fu jàmm amee jàmm am na préparé xeex bi parce que xeex su amee rek kenn dootu ko prépa dañuy dem jóg dem xeexi ji <breath> doo ne waaw koy déedéet jot na ba pare <breath> donc waajal xeex bi fu fi nga xam ne daal moment bi nga xam ne jàmm am na mais xeex bi su déclenché rek amatoo leneen soo amulee fetal problème <breath> donc lépp préparer ko fu nga xam ne daal jàmm am na loolu moo tax ma ne soo buggee dugg ci campagne bi préparer ko moment bi nga xam ne daal gerte bi mu ngi nii ñor na bul ne man béykat laa ah te amoo gerte ah ah <smacks lips> am naa gerte mais doyul mais fu may amee gerte pour ma doyal ko bul xaar déedéet ut ko léegi denc leneen su ñëwee loolu moo tax li nga prévoir yokk na mais soo ko defulee da ngay prévoir day wàcc donc suuf si tam la même chose fu mu nekk nii yow dajale nga jaay nga ba pare rek yóbbul buubal buubal temps bii nga am jot parce que su tawee kenn dootul am jot <breath> lu ñu nekk am na période am planning lu ñu ne planning tubaab day planifier weer bés bii weer bii ba weer bii lii laa war a def def ko <breath> weer bii ba weer bii lii laa war a def weer bii ba weer bii lii laa war a def parce que su amee élément bu mu manqué rek da ngay dugg ci yeneen yi soo tardé rek da ngay dugg te loolu moo tax da ngay dem ba ci nawet bi mu taw doo mun a ji parce que sa machine parewul sa machine perewul taw na nga soog a andi machine bi hors da nga waroon a préparé machine bi <breath> mais waxtu bi nga waroon a préparé machine bi <breath> leneen nga def foofu uti ji parce que mbéy mi su jegee rek da ngay wuti ji amoo ñi dem fële tout ça là jiw bi ngay gis baaxul <breath> au lieu nga yóbbu sa machine bi ci kii bi mënuloo ko yóbbu parce que paree goo jiw bi amagoo ji léegi waxtu bi nga am jiw bi machine bi parewul mu taw na am nga ji mais machine bi parewul <breath> mënuloo ji parce que machione bi moo koy ji waxtu bi nga ko waroon a préparer <breath> utu gerte moo moom nga defoon <breath> waxtu bi nga waroon a <hesitation> ji gerte bi nga bugg a defar sa machine donc dugg nga ampiéter nga loolu suba daf lay andi gàllankoor ca rendement bi waaj bi yëpp mi ngi partout waajal suuf si waajal jiw bi <breath> waajal produits phyto <breath> lépp jaay nga ba pare jëndal li nga mën a jënd li nga xam ne daal moo la mën a aar campagne bi commencé mooy sa gerte bi lijjanti jiw bi commencé nga ci tos bi ay produits phyto tout ça parce que suba <breath> dara su xewee sa tool rek nga xool gaddul sa pompe nga jaxase nga ñëw traiter kenn du la dégg kenn du la yëg li ngay defar yëpp pour sa famille parce que soo yàqulee rek famille bi moo koy yëg Pierre du ko yëg Ousmane du ko yëg Demba rek moo koy yëg ak waa këram fan la koy fan ngay jëlee <breath> ci at bi yëpp yëpp yëpp li nga béy lépp lépp lépp lépp <breath> li nga yaakaar yëpp njëg dix mille franc rek ou cinq mille franc rek mu tax mu dem ci ndox bi te cinq mille franc bi lekkoon nga ko ci noor bi sóoraale woo ko mun nga béy ba pare doo jaayi parce que da nga denc ji soo génnee ji ba pare jarul jaay nga ne ko énu lekk ko ma dugg ci leneen parce que sama liggéey du béy kese la parce que béy bi énetti weer kese mu jeex donc yaakaar ci mbéy bi kese kese kese doo dem doo dem parce que ñetti weer mënuloo mënul a dundal douze mois c' est pas possible donc loolu yëpp ay activités ngay def ay élevages def fii lii def fii lii def fii lii bul yaakaar <breath> dara su doxulee jëlal sa jur bi jaay ko nga jënd ji loolu la parce que li ngay béy ci kii bi moom ngay jël nga dundal sa ji bi sa jur bi <breath> lépp la c' est tout est tout est lié lépp c' est lié circuit la <breath> circuit la lépp su fonctionné sa sa activité bi day fonctionné sa kër gi day dox <breath> mais su amee lu yàqu rek day feeñ ci kër gi <noise> parce que da ngay jóg doo am li ngay joxee dépense nga dem keneen xamal la sa problème te waru ko woon a xam yow xamaloo ko dara moom mu xamam la mun nga dem mu xamal la ba pare du la jox loolu yëpp ay waajal lépp lépp lépp waajal la ku nekk da ngay waajal rek am na lu la të amul problème ñëpp am nañu ko <breath> mais li nga xam ne nag mun nga ko def def ko bul xaar keneen defal la ko donc loolu laay ñaax nit ñi ñiy préparer ñu jóg teel jóg wànq yi ñuy wax waŋ waŋ waŋ yi ñuy wax <breath> waŋ yëpp ku nekk bala nga dekki war nga préparer sa produit yëpp teg <breath> parce que lu ñu joxe léegi état bi lu muy appui rek lay joxe su sañoon sax du joxe parce que soo joxee vingt sacs benn saako pour benn commune <breath> loolu juste dir nit ñi rek lu mu amoon bu njëkk ba amatul <breath> dafa doon taw bu njëkk ba en pagaille mais léegi tawatul léegi ñu ngi si ñu ngi def stratégie
ñuy def ay pexe
voilà léegi nit yi dañuy def pexe ñu changer lépp foo pexe moom mi ngi partout ma def pexe ba mu ñëwaatee fii xam nga man produit fu ngay déggee xet bi rek yaa ngi poson sa bopp <breath> buggu ma sax am produit parce que doo xam ni nga koy def bu njëkk dañu koy yóbbu ci ci ci villages yi mais léegi dara dematul parce que doyul soo yóbboo benn saako ci village yi rek kooku rek moo koy yore accuser diw jël na fii kii jaay na fii nangam nagam tout ça <breath> donc ku nekk na préparer sa bopp c' est pas parce que lii daénu koy maye rek <breath> waaw ma dem ñu may ma lu mu mun a doon nga jóge ay kilomètres rek mu déedéet mun naa dépensé cinq mille fransc ou dix mille ma jëndee produit denc ko su ma yënguwee dara rek def sama tool rek ma ñëw pomper ut pompe pompe bi yaa ko moom produit bi yaa ko moom su desee denc ko pour déwén doo ko jox kenn donc loolu laay ñaax nit éni ku bugg a bañ a am problème ci nawet oubien jeexantal nawet ci góob ci bàcc tout ça là loolu ngay def kenn du la dégg doo dégg kenn te da ngay am lu baax teel a jóg teel a yeewu teel a jóg teel a ñëw et puis soo teelee jóg rek da ngay teel a egg fi ngay dem da ngay teel a ñibbi si mais soo yéexee jóg <breath> da ngay naaje te soo naajee <hesitation> xam na naaje lu muy am da ngay ñàkk lu bëri énu ne lu <hesitation> l' avenir appartient à ceux qui se lèvent très tôt <breath> ak énu ne wërsëg
wërsëg yi ñu ngi koy séddale
ñu teel a jóg voilà soo naajee rek da ngay ñëw fekk <hesitation> nit ñi tasaaroo nañu voilà
jërëjëf <hesitation> monsieur Pierre rajo Jabi Jula FM sant na la gërëm la auditeurs yi nga xam ne aussi énu ngi déglu rajo bi sant nañ la gërëm la sant nañ <hesitation> gërëm ñi nga xam ne aussi énoo ñuy jàppale si activités yu am solo yi nga xam ne mu ngi jëm si wàllu mbéy mi <hesitation> lan ngay tàggatoo askan wi lay déglu
ok maa ngi maa ngi baalu ñëpp parce que des fois mun nga wax nga wax li nga xam ne keneen gis boobu boppam <breath> léegi pour agriculture avancer rek moo tax ma wax loolu damay wax li nga xam ne daal moo mun a tax béykat yi jóge fii nekk fële parce que toujours yaa ngi ci benn place ah ah dañuy dem avancer toujours benn place avancer parce que ñu ñu yore nii lu alal yu yore nii tout ça am na fu ñu jaar <breath> donc béykat bi <breath> bu mu taxaw benn place man béykat laa béykat laa béykat laa tout court mun na nekk béykat suba mu taxaw moom mu taxawal benn industrie transformation leneen ci produit bi loolu moo tax bugg a fi nga nekk <breath> suba nga nekk ci kanam avance bul réculer bul arrière parce que arrière bi baaxul fu ñu jëm rek ci kanam rek la ñuy waaj a dem mais bul arrière soo arrière rek nga xam ne sa liggéey bi baaxatul changé activité <breath> donc nu mu ñàkk a taw lu mu ñàkk a taw am na ay pexe li ñuy li ñuy wax ay pexe bi nga xam ne daal pour nga adapté wu <breath> ci situation bi lu ñu war a def ak ñu ne agriculture intelligente <breath> bul def comme li nga doon def bu njëkk ba <breath> defal li nga xam ne moo la mun a génne ci situation bu ñu nekk léegi <breath> tàngoor bu bëri bi seddaay bu bëri bi des fois dat taw lu bëri des fois du taw lu bëri lu loolu lu ñuy wax changement climatique <breath> donc da ngay jéem a adapté wu bul di sëgg rek di dem déedéet da ngay gestu ku nekk ci liggéey da ngay gestu def naa lii baaxul lu tax baaxul lu tax foog nga xam lu tax baaxul pour mu bañ laa dal suba donc loolu laay ñaax nit ñi di leen <hesitation> sant di leen gërëm wa salaa
jërëjëf <hesitation> monsieur :fgra Pierre Badiate sant nañ la gërëm la sant nañ gërëm auditeurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel rajo Jabi Jula FM <hesitation> di sant nag waa ECHO ak Jokalante seen ndimbal la ñuy defee émission yi <hesitation> kon <hesitation> di wax ba béykay yi énun ñëpp ñoo ko déggandoo béykat bu ne mu bàyyi ci xelam bu baax a baax mu mun a waajal li nga xam ne moom mooy nawetam comme que yow yaa jël ne man damay nekk béykat wala damay béy kon lépp looy liggéey rek war nga ci am xarañte war nga ci am tam tuuti xam-xam boo xam ne bi moom nga siy <hesitation> duggee nga mun cee génne li nga xam ne mooy résultat te yooyu tam xam-xam yooyu tam <hesitation> dara wara lu ko lu moy yàgg cee jëf wala dégg borom xam-xam yi di wax <breath> nga siy jéem a <hesitation> roy <hesitation> te <hesitation> lim lim ko waxee tey yaakaar naa ne kenn ku ne ne teel a préparer moom kenn ku ne xam na ko mooy même booy voyage sax da ngay teel a préparer ngir bañ a tardé <hesitation> mooy tax nga mun a agg fi nga jëm fekk doo am benn jafe-jafe kon nawet bi tam dañ koy waajal si fànn yëpp nag comme nim ko waxee fànn yëpp amul benn fànn boo xam ne dañu koy <hesitation> fàtte wala dañu koy minimiser fànn yëpp dañ ko war a waajal soo ko waajalee rek <hesitation> bu nawet bi du la mun a mos a bett mun nga tëdd ba fajar bu tawee taw bu mu munti doon rek boo xëyee ndànk da ngay xëy sa tool dem ji ndànk comme ni nga ko waxee kenn du la dégg kenn du la yëg doo am benn jafe-jafe